Ubwiherero cangwa ubwogero butagira inzugi ariko hari idirisha hashobora kuba ari mu kigo c'abanyeshuri canke se ari kw'ivuriro.

Ishusho igaragaza udupfimisho twa parasitike turimu mabara atandukanye harimo: umuhondo , iroza , ubururu , icatsi n'ubururu bw'ijimye ugaragaza amasantimetero.

Ishusho itwereka ibibazo biri ku muyoboro ujana amashanyarazi n'imiyoboro itwara amazi n'iyikura amazi mu bwogero bigaragarako kw'ishusho e.

Akabati kabitsemwo amasakoshi akozwe mu bitenge n'ayandi akozwe mu bindi bitambara atari bitenge akabati ko mu biti.

Ikigo c'amashuri yisumbuye gikikujwe n'ibiti bitoshe gifise ikibuga kirimwo abantu bari gutembera n'abanyeshure.

Inzu nini ifise aho kuba hatatu ,hagerekeranije ifise aho bahagarika imodoka imbere yayo ,n’ikibuga kinini gikikujwe n’ivyatsi bitoshe.

Abanyeshuri biga ubukorikori bwo gukora amatara bambaye impuzu zisa n'umuhondo, bambaye n'amakasike abarinda impanuka bari gukora ibikorwa vyo gukora amatara.